Kuqakathekile ukuba abantwana abancane behambe esikolweni beyenze njengabanye abantwana befunde ukuthi kuphilwa njani labanye abantwana bekele ukuhlala emzini becine befunda ukukhuluma inhlamba lezinye izinto ezingalunganga phandle.

Imfundiso yesikhuliso iqakathekile ngoba iyambumba umntwana ukuthi abekwazi ukuxoxa labanye abantwana, adlale labanye abantwana njalo afunde ukukhuluma izinto ezizwakalayo labanye hayi inhlamba.

imfundiso yabantwana abancane iqakathekile ngoba iyisisekelo sokubana kuyahanjwa esikolo abantwana bayafuna ukuphila labanye abantwana abangabo njalo bedlale labo befunde ukukhuluma labontanga babo

Isikolo sabantwana abancane kuyadlawaa imidlalo eminengi eyehlukeneyo eyokujabulisa abantwana ukuze bengazondi bengalali njalo kubamnandi ngoba bayabe sebezicelela ukuhamba esikolo

Imfundo yaphansi iqakathekile njalo iyisisekelo ngoba iyenza umntwana athande kube azonde isikolo. Yikho lapha okuqala khona ukufunda ukubala lokubhala lokubumba amabala.

Ezikolo kulemincintiswano eyenzakalayo ukuze sikhuthaze abantwana ukuthi basebenze nzima kuyo yonke into abayenzayo. Imincintiswano yakhona ihlanganisela ukuhlabela, ukugijima lokugida njalo ngemva kwalokho bayaphiwa izicoco.

Imfundo yaphansi iyamlungiselela umtwana kumfundo yaphezulu, ngakho iyancedisa ukuthatha izinqumo ngempilo yakhe, njalo uyafunda ukubana kukhulunywa njani labanye abantwana.

Imfundo yaphansi kulezinsuku isilezingwalo ezinengi ezihlanganisela amakhompiyutha lokufunda ngamagetsi abantwana sebekwazi ngamagetsi emfundweni yaphansi njalo bazafunda ngakho besiya phambili.

Imfundiso yebanga laphansi iqakathekile ngoba yikho lapho umntwana afunda khona ukubhala ibizo lakhe uyathuthukisa ukucabanga ngakho uyabona ukuqakatheka kokufunda lokuhlangana labanye abantwana abatshiyeneyo.

Abezomumo womkhathi bayaxwayisa abantu ukubana lingahambisi abantwana esikolo, uma izulu lisina kakhulu, ngoba kuyingozi. Bangacina sebethathwa ngamanzi. Ngakho futhi lezakhiwo ziyadilika kwezinye izikhathi.

imfundo yaphansi inhle kakhulu ngoba iyamncedisa umntwana ukuzimela ngoba esekwazi ukubala ukuzibhalela ibizo lakhe kuyamncedisa njalo ukubana akwanise ukuxoxa labanye abantwana abangangaye

Abantwana kumele bahambe esikolo begqoke impala epheleleyo esikolo ukuze befunde kuhle bengazizwa bephansi kwabanye abantwana njalo bengasabi ukuya esikolo ngoba bengazizwa bephephile ngoba okwabo okukwananga konke lamabhuku epheleleyo.

Imfundo yaphansi ibeka isisekelo sokufunda, iyafundisa ukuhlalisana labanye ngakho futhi iyamlungiselela umuntu imfundo ephakemeyo njalo iyamcedisa ukuxazulula izinkinga ahlangana lazo emcane.

Kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo babe lempahla yesikolo epheleleyo, okuhlanganisela izicathulo, leyembe, lebhulugwe, konke okufanana lokwabanye abantwana ukuze labo bezizwe bemukelekile esikolo bakwazi ukudlala kuhle labontanga babo

Imfundo yaphansi iyambumba umntwana imncedise ukuphila labanye abantwana imfundise ukubala akwanise ukuthatha izinqumo ezilingane laye njalo aqazulule izinkinga ahlangana lazo.

Imfundo yaphansi iyisisekelo semfundo ifundisa abantu ukuthi iqala njani, ifundisa abantwana ukubhala njalo iyafundisa abantwana imidlalo eminengi eyehlukeneyo abangayidlala labontanga babo.

Infundo yaphansi iqakathekile ngoba iyisisekelo semfundo njalo iyamncedisa umntwana ukuphila labanye futhi iyambumba akwanise ukwenza izizstho zakhe lokuzimela lokuzimela ngoba uyabesekwazi ukubala kanye lokubhala ibizo lakhe.

Izikolo eziningi zemfundo yaphansi amakilasi abo abambene njalo aleminyango eyusibhakabhaka, njalo futhi bayalima okuhlanganisela umumbu, imibhida njalo futhi kulezambuzi duzane lamakilasi

Lesi yisikolo sesekhondari esihlanganisayo abafana lamankazana. Bagqoka umbala ofanayo wama yunifomu amayembe ayisibhakabhaka lesiketi lamabhulugwe ayikhakhi.

Imfundo yaphezulu iyamlungisela umsebenzi umuntu lokuba aphilenjani labanye abantu abangangaye labadala labancane, iyamncedisa umntwana ukwehlukanisa okuyikho lokungayisikho lokufunda impilo ukubana injani.

Imfundo iqakathekile ngokubani iyasifundisa ukusebenza sibanengi. Singasebenzi ngamunye ngamunye ngoba sonke silemicabango etshiyeneyo njalo singasizakala ngokuzwa ukubana omunye lomunye uzwisisa njani njalo uzweni.

Imfundo yaphezulu iqakathekile ngoba iyamncedisa umuntu abekwazi imitshina eminengi eyehlukeneyo njalo ukuthi isebenzani ngakho isebenziswani eyibona hatshi emabhukwini kodwa ngamehlo akhe ngqo.

Imfundo yaphezulu inhle ngoba iyambumba umntwana imbumbela iyunivesithi njalo iyamenzela amathuba imisebenzi yokufunda imisebenzi yezandla ngama pirojekhithi lawa amatsha asengenile.

Imfundo yaphezulu iyamlungiselela umsebenzi umuntu ngakho bafundela ukupheka ukudla okunengi okutshiyeneyo lendlela ezinengi zokupheka amatiye ngakho futhi bagqoke impahla zokupheka ezifaneleyo

Abantwana babhala imhloliso yabo yenombolo ezotsho ukuthi bayaqhubeka besiya phambili kumbe bayabuyela emuva ukuze belungise lapha abayabe belahle khona ukuze belungiselele ikusasa yabo enhle.

Emfundweni yaphezulu abafuna ukuyenza ngamagetsi bayafundiswa ngamagetsi ukuthi kuhlanganiswa ziphi intambo ukuze amalayithi alayithe njalo ukuhlanganiswa ziphi intambo ukuze zicitshe Njalo futhi kumele begqoke be zivikele ukuze bengatshaywa namagetsi.

Ababalisi bafundise abantwana ukuzimela ukubala ukubhala amabizo abo lokutshiya lapho abafundela khona kuhlanzekile, lokuthi behlale besebenza ngazo zonke izikhathi besenza amaprojethi abawaphiweyo.

Imfundo yaphezulu ilungiselelwa abantu imisebenzi ngakho sebefunda nga bafuna ukuba yikho ikakhulu labo abama sainzi sebefunda ngemitshina ukubona igcekeza befunde ngama khompuyutha ukubana ayenziwa njani.

Abafundi bevasithi bafunda ngokuhlanganiswa kwezimsimbi babumbe into ephilayo bazivikelile bagqoka amahelimethi alithanga bazivala amakhala bagqoka amagloves lamahovolosi ayiblue.

Imfundiso yaphezulu iyamlungiselela umsebenzi umuntu njalo iyamncedisa imicabango yakhe ihlale ijulile. Iyamncedisa ukubana axazulule izinkinga zakhe zamampela. Iyamncedisa futhi ukubana akwanise ukuzimela.

Imfundo yaphezulu ibalungiselele baba ngomakanika bezimota babambisene umtshina wemota ukubana bewulungise imota ivuke ihambe bagqoka amahovolosi ayisibhakabhaka ukubana bangangcoli.

Abantwana bemfundo yaphezulu baya emncintiswaneni yokukhuluma inkundla kanye lokunye okuhlanganisela ukupela amabala besiyancintisana lezinye izikolo begqoke impahla yesikolo efananayo.

Amagedi esikolo avulekile okutshengisa ukubana abantwana besikolo abazali bayamkelekile ukufinyelela esikolo bezokuzwa ukubana abantwababo bafunda njani njalo futhi benza njani.

imfundo yaphezulu iqakathekile ngoba iyamncedisa umuntu ukubana azimele ngoba uyabe esekwazi ukubala azibhalele njalo iyayandisa amathuba omsebenzi njengoba uyabe sefundile imisebenzi yezandla esikolo lama project

Infundo yaphezulu iqakathekile ngoba ayamlungiselela umuntu eyunivesithi .Iyamenzela amathuba omsebenzi njalo futhi akhethe ukuba ufuna ukuba yini .Ayenze izinqumo ezijulileyo ,ancedise esigabeni sakhe.

Umbalisi ugcwalise ibhodi emnyama ngomsebenzi walimuka abafundi wathi akula oyakudla engaqedanga lumsebenzi wawuletha kuye ukubana awuhlolisise njalo ahle amake amnike ibhuku lakhe.

Imfundiso yaphezulu iyancedisa umntwana ukubana athathe izinqumo ezinhle njalo futhi ayenze imicabango ejulileyo iyamlungiselela futhi ukuya eYunivesithi njalo lamathuba omsebenzi ayabakhona.

Sibona abantwana besikolo sebengumhlambi kazelusile sebethiye lendlebe befuna ukuzwa abakuphathelwe ngabezempilakahle beyesaba ukugula bayehlatshwa lawa majekiseni esibhedlela ngabomongikazi.

Imfundo yaphezulu iyancedisa umntwana ukuba akwanise ukuxazuluka inkinga zomhlaba njalo futhi akwazi ukuthatha isinqumo esihle esihambelana laye lokuzisekela ngoba esekwazi ukubala lokubhala.

Imfundo kulezi insuku isimnandi ngoba sokulamakhompuyutha obona khona ngamehlo okufundayo awusaboneli emabhukwini njengakudala. Konke okudingayo uyakuthola ku inthanethi ungagugula uyayithola yonke into oyifunayo.

Abantwana bavulile izikolo ezemabhodini sebesiya khona bahamba lezikhwama ezinengi lemibheda yokulalela lamabhakede okugeza ngakho futhi bahamba lempahla zabo zokuntshintsha ngoba behlala khona.

Isikolo kumele sihlanzeke sihlale. sisihle ukuze abantwana bekhuthazeke besithande bebe kwazi abakulandelileyo behloniphe labafundisayo kuleyondawo njalo belandele imithetho abayiphiwa kuleyondawo .

Imfundo yaphezulu ayihlanganiseli kubala lokubhala leze science kuphela, iyahlanganisa lezemidlalo ukuze wonke umntwana azizwe eyamukelekile esikolo ayenze adume ngakho ajabulise abazali bakhe.

Abazali abanengi bahambisa abantwana babo ema bhodini ukubana beyefunda behlala khona. Uhamba lezikhwama zakho lokudla konke ukubana beyefunda ukuzimela njengabantwana bephilisane labanye abantwana abalingana labo.

Imfundo yaphezu iqakathekile njalo ifuna izigwalo ezinengi ngoba abafundi kumele babhale phansi konke abakufundayo njalo behlale bekubala ukuze bakukhumbule.

phambili kwesikolo kulezintambo ezinengi lezintambo zama getsi njalo kulomzila wokuyeqa ugwaqo ukubana abantwana bengatshaywa zimota okuma khona izimota ukuze abantwana bedlule kuhle kuqala

Imfundo yangaphezulu iqakathekile ngoba iyalungiselela umntwana ukubana aye e university , iyasiza ukuxazulula izinkinga , iyancedisa ukubana acabange ngcono , iyamthuthukisa empilweni

Kuqakathekile ukubana abantwana befunde imisebenzi yezandla esikolo ukubana nxa bengasakutholanga imisebenzi benelise ukuziphilisa ngabakulimayo ngokubumba ababe bekufundiswa esikolo ukuze bethole imali yokuziphilisa lemuli yabo

Abantwana bakulesi sikolo bafundiswa ngokwezimpilakahle njalo futhi abala mpahla yesikolo ekwanileyo ehlanganisela amajesi, izicathulo zesikolo kanye lamayembe lamabhulugwe afanana lawabanye.

Izikolo kumele zihlanzeke, zibe lamanzi ahlambulukileyo ngoba kulabantwana abanengi, njalo imikhuhlane iyamemetheka masinya iye ezindlini, iyebamba abazali bengazi ukuba ivele ngaphi.

Imfundo yangaphezulu iqakathekile ngoba iyamlungiselela umuntu umsebenzi njalo iyamyakha abelesimilo esihle ngakho futhi iyamncedisa ukucabanga olujulileyo lokuxazulula izinkinga ahlangana lazo.

Imfundo iqakathekile futhi inhle ngoba ayikhethi ukubana ugugile, ungumntwana usamcani, ugogekile, ungumntwana umnyama, ubomvu, ucakile, uyisidudla iyavuma wonke umuntu.

Imfundo yeYunivesi iqakathekile ngoba iyavula amathuba omsebenzi, iyathuthukisa umphakathi njalo iyancedisa ukubana umuntu ayenze izinqumo ezinhle ezijulileyo njalo iyaphakamisa ukuphila komuntu.

imfundo yaphezulu ilama course amanengi anjengokuba yintatheli yezindaba kuqakathekile ukuba sibe lentatheli yezindaba entsha ngoba sikwazi ukusebenzisa umakhala ekhukwini konke okutsha okungenisiweyo

imfundo ye university yisigaba esilandelwa yimfundo yangaphezulu uyabe usufunda okujulileyo ngesigaba esithile ukuze ube kwazi ukusebenza njalo uncedise umphakathi ngoyabe ukufundile njengokuba ngu dokotela

Emfundweni yaphezulu, e-university kusetshenziswa amacomputer. Ukubana kungenwe ebulenjini. Kudingisiswe ulwazi olunengi, ukuze kubonakale ukuthi umfundi uyabala okwempela.

Imfundiso yaphezulu iqakathekile ngoba isilungiselela umisebenzi njalo iyayenza amathuba amanengi omsebenzi. Sifunda imisebenzi injengoba injalo hayi okokubhala emabhukwini kuphela kungakho siyafunda lokucabanga okungcono

Imfundo yaphezulu ayikhetheli ukubana ugugile awuguganga umncane umkhulu ugogekile ngakho futhi iqakathekile ngoba iyamlungiselela umuntu umsebenzi lokuphilisana labantu abatshiyeneyo

Imfundo yeyunivesithi iqakathekile ngokuba iyamlungiselela umuntu umsebenzi njalo iyamncedisa ukubana kumele ayenze njani emsebenzini iyamfundisa umsebenzi wezandla ukubana athuthukise impilo yakhe lempilo yesigaba sakhe .

Imfundo yebanga laphezulu iqakathekile ngoba iyancedisa umuntu ukubana akwazi ukuxazulula izinkinga alungiselele ukuthola umsebenzi njalo iyamncedisa ukubana akwanise ukubala ukuncedisa labanye abangakwanisi ukubala empakathini.

Emfundweni yaphezulu emayunivesithi kulendawo lapho okubalelwa khona okungaswelakali loba yiliphi ibhuku. Ungena ngekhadi lesikolo.

Isihlahla sephani siqakathekile ngoba siyayenza izitulo lamatafula njalo futhi siyayenza amabhuku lamaphepha okubhalela kuwo ezikolo, njalo siyisihlahla ongasibasa ukuyenza umlilo.

Imfundo yaphezulu iqakathekile ngoba iyavulela amathuba imisebenzi umuntu njalo iyancedisa ukubana axazulule izinkinga zamampela hatshi ezemabhukwini kuphela ngakho futhi kuyamphakamisela impilo yakhe.

Imfundo yaphezulu iqakathekile, ngoba iyamlungiselela umuntu. Iyamfundisa ukuthi axazulule izinkinga zempilo. Hatshi izininga zemabhukwini kuphela.

Imfundo yangaphezulu iqakathekile eye science ngoba iyancedisa abantwana bebe lemicabango ejulileyo njalo iyaba yenza bekwanise ukuxazulula izinkinga zomhlaba wonke ezempela jikelele.

Imfundo yaphezelu eyeSayensi ihlanganisela ukuba ngudokotela, ukuhlolisisa ama khemikhali lemikhuhlane engenayo ebantwini lokuba ngudokotela wezinyamazana.

Imfundo iqakathekile iyamkhaliphisa umcabango womuntu ukubana ecabange imicabango elengqondo njalo iyamubumba umtwana ukubana abelekusasa enhle njengoba kulezifundo ezinengi eziphiwa kuleyo ndawo.

Imfundo yaphezulu efana lemauniversity ifuna ukubana umuntu wonke abelekhompiyutha ukubana asebenze lula njalo athole ulwazi lonke aludingayo engagijimelanga indawo ezinengi ngoba uyakwanisa ukuzigugulela.

Imfundiso yeYunivesithi inhle kakhulu njalo iqakathekile ngoba iyamenza umuntu athole umsebenzi abanengi sebesebenza imisebenzi emihle abanye sebengodokotela abanye babhoda emawofisini abo ngezitulo leziyana ezibhodayo.

Imfundo yema university ayihlanganisela ukuhlala ubala usenza imisebenzi enzima kodwa futhi njalo kuyafundelwa ukubala inews , ukuyenza ama drama uthokozisa abantu njalo uhlabela lakho futhi kuyafundelwa lokhu.

Imfundo yaphezulu iqakathekile njalo abantwana bayanikezwa umuthimbu wolwazi ngoba amabhuku wonke afakwa ukubana bebale bezwisise bepase bonke kungabi khona osalelela emuva abanye besiyasebenza kungabi khona ongakwanisiyo ukucabanga imicabango ejulileyo.